<hesitation> asalaamaleykum <hesitation> tey jii sunu waxtaan bi nga xam ne <hesitation> waa projet 4R ñoo ko jagleel askan wi <breath> jagleel ko tamit ñi nga xam ne <breath> <hesitation> rawatina ñooy sàmmkat yi béykat yi <breath> maanaam producteurs yi <breath> te <hesitation> lëkkaloo ak Tamba FM RTS sunu juróom-benneelu émission <breath> si wàllu projet 4R ñëw na fii ci Sinthiou Malem <breath> <hesitation> tey nag <hesitation> li ñu taamu waxtaan ak yéen si maanaam juróom-benneel émission bi <breath> mooy <breath> importance de la pérénisation de service climatique mooy solo solo bi nga xam ne moo nekk ci biir liggéey <breath> fexe ngir maanaam soxal te tamit <hesitation> yaatal <breath> li nga xam ne mooy <hesitation> service climatique <breath> <hesitation> tey nag <hesitation> di am mbégte <breath> ndaxte tamit am nañ fi <breath> sunuy mbokk yi nga xam ne <noise> <hesitation> ñoom <hesitation> ñooy tëral maanaam émission bi <breath> kon nag <hesitation> di sant bu baax Bachir Mbow <breath> ki nga xam ne <hesitation> ñoo bokkoon émissions yi weesu mooy chef de service ANACIM <breath> tambacounda sezrvice bi nga xam ne mooy toppatoo lépp luy <hesitation> maanaam service météo <breath> <hesitation> ñu ngi ak <hesitation> Awa Ndao <breath> Awa Ndao sunu jigéen bu baax bi nekk tamit maanaam waay xarala ci wàllu <hesitation> conseil rural di animatrice si projet 4R <breath> fatou sow di relai si projet 4R fii si Sinthiou Malem ak Momadou Sow <breath> di relai maanaam principal relai principal fii si Sinthiou Malem <breath> Goundou diallo moom tamit di relai <breath> ca Manini Diakha ci wàllu projet 4R <breath> ak sunu xarit Momadou Dieng Diallo moom tamit waay xarala <breath> nekk personne ressource ak ki nga xam ne mooy <breath> Lamine Waly di relai relai <hesitation> projet 4 Sinthiou Damba <breath> ak ki nga xam ne mooy Souleymane Balde <breath> projet ANCAR

kon nag Bachir Mbow <hesitation> daan na sunu émission bi ñaari xaaj la <breath> <hesitation> xaaj bu njëkk bi <hesitation> dañ la koy jagleel ndax tamit <hesitation> yow yaa ñuy fàttali li nga xam ne <breath> <hesitation> moo ëmb <breath> information climatique njëriñam <breath> kon nag bachir Mbow <breath> li ñuy laaj rek mooy <hesitation> maanaam <breath> gannaaw bi ñu defee maanaam présentation yi <breath> nga wax ñu li nga xam ne <breath> changement climatique lan la ëmb waxoon nañ ko <breath> baamtu ko xëy na fii tamit occasion la comme que c' est la prem la première émission <breath> presque publique <breath> en dehors du studio <breath> nga fàttaliñu ñu xam ne lan moo lan moo ëmb ci changement climatique inforation climatique
maa ngi <hesitation> nuyu ñëpp kenn ku si nekk si turamak santam di rafetlu bu baax <hesitation> daje bi ñu daje fii <hesitation> énu war a wëyal suñu ay series émission comme Dia ni nga ko waxee léegi nag tey dañuy ñëw ba tey encore énu baamtuwaat ko ci li nga xam ni mooy <hesitation> wàllu changement climatique changement climatique nag bëri na niñ koy waxñoo ngi koy wax fu ne te kenn ku ci nekk fii am na loo xam ne mën na ko ci indi maanaam am na loo xam ne daan nga ko dund ay temps ci jamono ci wàllum climat bi ci taw bi ci ngelaw yi ci dënnu ci yooyu yëpp te léegi nga gis ni ni mu mleloon melatu ko noonu ndax changement climatique dafa di loo xam ne lu am la kenn weranteetu ko waaye changement climatique si boppam mooy lan mooy question bi <crosstalk> mooy lan si boppam boo ko seetee <hesitation> asamaan si si kaw jaww jici atmosphère bi dafa am ay gaz yu fa nekk mooy ñu leen di woowee gaz à effet de serre léegi gaz yooyu fa nekk gaz yooyu seen liggéey mooy téye tàngaay bi si biir adduna ndax gaz yooyu bu fekkente ni nekkul woon foofu bëccëg bi dafa doon tàng ndax naaj bi bu guddi wee day sedd bay bay bay glace gaz yooyu bu fa nekkul woon loolu moo naroon am ci adduna maanaam bëccëg mu tàng guddi mu liw mu sedd bay indi glace te xam nga loolu loolu dund munu ci nekk dund munul am ci loolu bëccëg nga tàng dem ba quarante degré fu ci mel ni fii ay Tamba guddi gi mu sedd dem ba moins quinze degré bay commencé glace loolu su doon loolu moo doon am dund du mën a am ci kaw suuf

su boobaa ndax moo ñuy may <noise> ba ñu mën a dund ci kaw suuf léegi nag problème bi yëpp mooy gaz à effet de serre yooyu nga xam ni seen liggéey mooy téye tàngaay bi si adduna bi dafa dem ba léegi dafa yokk léegi bu yokku wee li nga ci mën a xam mooy kon su boobaa li mu nar a téye si tàngaay dafay gën a bëri loolu nag moo ñu dal jamono jii te loolu li ko sabab li tax <hesitation> gaz à effet de serre yi yokku ba muy gën di téye tàngaay li ko sabab mooy li ñu woowee industrialisation depuis les années soixante bi tubaab yi commencé créer <smacks lips> ay machines di créer ay usines ay oto ay moto tey jii moto bi bu tàkkee dina am loo xam ne mooy génn ci échapement bi loolu fumée fumée yooyu yëpp juge ci usines yi juge ci oto yi yooyu yëpp <noise> mooy dem ba yokk gaz effet de serre yi nekk gaz yi nga xam ne moo nekk ci kaw te ñu koy wax gaz effet de serre day dem ba foofu yokk kolooloo tax ba léegi gaz yooyu li mu doon téye si tàngaay léegi daf koy gën a téye loolu nag conséquences yi mu indi mooy tàngaayu adduna bi dafa yokk tàngaayu adduna bi dafa yokk tàngaay adduna bi comme yokk na am na yeneen yoo xam ni dafa am ay impact waaw dafa am ay impact defe naa léegi loolu dinañ ci ñëw ci ci ci yeneen questions

ci wér-gu-yaram ci yooyu yëpp am na loo xam ni indi na ko ci donc loolu boo ko déggee rek explication boobu mooy mooy ci tënk mooy loolu la ñuy woowee changement climatique ci tënk loolu mooy ci boppam changement climatique
waa

aywa kon nag <hesitation> Bachir Mbow <breath> su loolu weesoo lan mooy maanaam njeexital mooy effet changement climatiques yi <breath> ci wàllu maanaam mbéy mi càmm gi mooy les activités agricoles
waaw <noise> donc ginnaaw bi ñu expliqué li nga xam ni mooy changement climatique am na ay effets ay impacts <noise> yoo xam ni lu si ëpp ay impacts négatifs la boo boo jëlee wàllum agriculture wax nañ ko sax ñëpp seetlu nañ ni ni mu doon tawee jamono bu njëkk ba tawee tu ko noonu taw yi nga xam ni moom la ñu woyee <hesitation> pluie extrème mooy taw yoo xam day jékki-jékki rek taw taw bu fort bu bëri te taw yooyu ñëpp xam nañ ne taw yooyu gënul ci agriculture saisons yi léegi ñëpp gis nañu saison yi léegi ni mu mel ren fii Tambacounda dem nañ ba novembre weeru novembre bi ñu nekk nii muy continuer di taw début nawet bi ni mu meloon melatu ko noonu jamono bu njëkk ba mois de mais mu commencé taw juin nga commencé def say ji ak yooyu waaye léegiren surtout dem nañ ba weeru août am na ñoo xam ne weeru août la ñu commencé ji seen i gerte weeru août la ñu soog a commencé ji seen gerte donc lu tax parce que saison bi léegi dafa bougé dafa am ay changement yenn saa yi mu teel a commencé yenn saa yi mu naaj mu naa <hesitation> mu mu mu mu mu bañ a teel a commencé mu teel a jeex mu kii donc cycle bi

waaw donc loolu mooy impact yi nga xam ni vraiment affecté na directement wàllum agriculture yi
léegi nag blan mooy taxawaayu maanaam producteur bi mbéykat bi sàmmkat bi ñoom seen <hesitation> ci wàllu changement climatique taxawaayam moom
waaw taxawaayam maanaam ki nga xam ni activité agricole lay def lenn nga xam lenn rek moo fi nekk parce que munoo jug di xeex ak moom lenn dong nga mën a def pour mën a rëcc ci loolu mooy nga fexe ba information bi nga xam moo jugee ci wàllu météo muy information climatique nga fexe jël ko comme ni nga ko waxee sànq def ko intrant di ko boole ci activités yi ngay def yëpp bala ngaa ji na nga xam taw bi ndax commencé na wala commencé wul balaa

ndax dina saison bi dina gudd wala dina gàtt te information boobu béykat bi mi ngi koy mën a jëlee ci service yi nga xam mooy service météo ci début nawet bi service météo dina leen wax ni saison bii de saison bu gàtt lay doon wala saison bu gudd saison bi de ndox bi dina bëri wala ndox bi dina tuuti su ko defee yowx booy dem di uti sa jiw di nga xam ban jiw ngay jël parce que bu fekkente ni dañ la ne <noise> jiw <hesitation> saison bii saison bi dina bëri ndox wala ba saison bi dina tuuti ndox nga dem jël jiw boo xam ni dafa soxla ndox bu bëri wala dafay gudd kooku dalay indil ay ay jafe-jafe dalay indil ay pertes donc béykat bi producteur bi en général li mu mën def mooy fexe am information climatique balaa muy mën di def ay activités am tey jii bu ñu demee ba sax te loolu ci début nawet bi la waaye bu ñu demee ba ci biir nawet bi balaa balaa ngay jiw balaa ngay sànni sa en tey jii boo amoon sa engrais nga bëkk ko sànni xanaa di nga xam parce que mën nga sànni sa engrais ñëw sànni sa ay hectares ba mu pare nga def ci xaalis bu bëri mu ñëw rek taw ci kawam mu dem nga daal di perte xam nga loolu gënul balaa loolu dangay fexe xam ndax météo li mu wax ndax fan yii ndax dina taw wala déet buñ la waxee dinañ toll dinañ am pause boo xam dina def ñetti fan wala ñeenti fan nga soog a mën a utiliser say engrais bala ngay def say nu mu tuddati nu ñu koy waxee sa activité cerlobinage ak yooyu foog mu am information météo parce que mën nga ñëw béy sa tool ba mu set ba mu kii mu ñëw tawaat ci kawam ñax mi saxaat mu sonal la donc vraiment <hesitation> information climatique daal jaomono jii kenn xa kenn naatableetul ni intrant la ndax ginnaaw ginnaaw jamono ji dafa soppeeku nit ñi seen bopp seen i activités dañu war a fexe ni ñuy def ba ànd ci <hesitation> dugal information climatique ci seen i activité ba nga xam ne incha allah du ñu am ay lor

kon <smacks lips> kon nag Bachir Mbow

waaye tamit am na li nga xam ne mooy maanaam mauvaise utilisation <noise> jë jëfandikoo boo xam ne jëfandikoo boo xam ne <breath> xëy na baaxul si environnement bi kooku moom nit ki la yii yëpp nag day day day am njeexital maanaam day am <hesitation> day am day am <hesitation> day am impact <breath> sur <hesitation> liggéeyu béykat bi wala tamit sàmmkat bi <breath> mooy activité agricole wala tamit li mu li mu nar a am ci ci autosuffisance alimentaire <breath> kooku tamit <hesitation> jar na faram-fàccee
waaw donc loolu tamit lu am solo la ndax boo xoolee <hesitation> lu si ëpp environnement bi en général moo énuy mën a may li nga xam ni moom la ñuy dundee donc préservation de l' environnement dafa doon loo xam ni farata la ci ñëpp farata la ci ñëpp tey jii par exemple am na ay ay dëkk yoo xam ni boo fa demee <noise> nit ñi <noise> daanaka dafa bëri yoonu àll dafa bëri woon ay garab waaye nit ñi dañuy topp ga àll bi di dgg di dagg di dagg di dagg dagg yooyu yëpp am na lu bon lu nekk ci ginnaawam ndax benn <hesitation> garab dina bokk ci li nga xam ni mooy xeex changement climatique lu tax mu koy xeex mooy <hesitation> gaz à effet de serre yi ñu wax sànq bala muy dem ci atmosphère bi garab gi <crosstalk> moo koy capté

kon xam nga bu dee garab amul du mën a capter loolu day dem rirectement ci ci atmosphère bi te conséquence bi wax nañ ko sànq si ñun lay dellu si bi waxuma loolu waaye changement climatique ay impact am dafa bokk ci ci ngelaw ngelaw lu bëri ngelaw lu bëri loo xam ne dafa am doole léegi bu fekkente ni ñun par exemple dañu nekk fii ci Sinthiou Malem bu dee dañoo dagg garab yi ne si àll bi fii yëpp ngelaw li buy ñëw dara du ko téye day ànd ak doole mu yàq kër yi daaneel <hesitation> daaneel kii bi <hesitation> li nga xam ni moom la ñuy kii bu dee maïs la wala affaire yooyu dugub mooy li ñuy woowee la verse donc loolu ngelaw loolu lenn rek moo ko mën a téye te moom la ñuy woowee brise vent maanaam mooy wàññi dooleem mooy garab gi waaye garab gi si boppam am na yeneen yoo xam ne <noise> c' est la vie donc <noise> préserver daal fexe daal ba ba xeex <crosstalk> sensibiliser nit ñi ba ñu ba ñu respecter environnement bi defe naa loolu <noise> war na si ñëpp
<noise> Bachir Mbow
<hesitation> première xaaj bi la
waaw waaw
parce que comme da nga koy trans da nga koy <hesitation> waxaat en
waaw waaw c' est vrai
léegi am na yeneen i kii yoo xam ne moo nekk ci garab gi doomu aadama ngelaw bi nga xam moom lay dugal ci bakanam di ko noyyi ñu ngi koy wax oxygène
waaw
garab gii moo ñu koy jox garab gi moo ñuy jox parce que <noise> foo toll rek yaa ngi naan nii di noyyi
waaw waaw
foo toll yaa ngi noyyi li ngay dugal garab gi moo la koy jox waaye li nga xam ne soxla wu loo ko nga koy génne sa bakkan xam nga dangay dugal di génne li ngay dugal garab gi moo la koy jox boo ko génnewee li nga xam ni baaxatul nga génne ko di ko sànni garab gi moom lay jël di ko jàpp xam nga garab am na njëriñ ah ah garab am na njëriñ bon léegi boo jugee ci loolu ñu dem ci beneen fànn ñëpp dinañ faral di dégg ni fu bëri garab bëri taw loolu ñëpp dégg nañ ko ñëpp xam nañ ko léegi loolu li koy indi mooy garab gi si boppam am na benn am na lu muy sànni ci air bi benn genre ngelaw boo xam ni moom la ñuy wax évapotranspiration moom lay sànni ci ngelaw li loolu bu ko sànniwee loolu mooy dem ba bu demee ba ca kaw day former ay nuages bu condenser wu day former nuage nuages yooyu noonu mooy niir mais niir mooy indi taw ah niir bi mooy indi taw mi ngi mel ni foo xam ne dafa bëri ndox fu bëri ndox tamit day bëri taw lu tax parce que <hesitation> si biir ndox mi vapeur d' eau bi saxaaru ndox mi mooy dem ba ci kaw bu demee mu condensé wu foofu tamit mu indi niir bi niir boobu mooy nuage mooy indi taw kon xam nga garab am na benn rôle boo xam ni mi ngi koy joué garab daal environnement bi daal nañuy fexe nañu <hesitation> nuñ ko mënee gën a mën a respecté voilà bu fekkente ni sax dagg garab dafa bokk ci loo xamni peut être suñu dund la parce que am na ñoo xam ne peut être ci ci loolu la ñu mën a kii mais am na ay techniques yoo xam ni mën nga dagg garab gi te doo ko rey
oui oui oui
mën nga dagg juste ay branches ay techniques * yoo xam ni vraiment nit ñi dañ ko war a am

gaz carbonique
expli waaw waaw <hesitation> naka la ñu ko tuddee noonu la ah
oui

kon nag xëy na <hesitation> ñu ngi dugg ci deuxième partie bi
xëy na dinañu ñëwaat ci yow
kon nag su ko defee <hesitation> Awa <laughs> Awa Ndao di animatrice <hesitation> 4R donc li am solo <breath> mooy <hesitation> ndaxte xalaat ngeen ne lépp li nga xam ne mooy information climatique <breath> dañ ko war a saxal yaatal ko <breath> ak nan nga ko gisee ci wàllu njëriñam ci maanaam ci ci kaw gi
<hesitation> asalaamaaleykum monsieur Dia ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di jaajëfal képp koo xamante ne teew nga tey jii si émission bi <hesitation> di leen wax aussi ni émission bii am na solo ndax seen émission yi jot a jàll yëpp yàlla def na ni ñun fii Sinthiou Malem am nañu benn kii nu mu tudd kuréel goo xamante ni ñu ngi ko tuddee ay <hesitation> kii nu mu tudd <hesitation> équipe d' écou <hesitation> d' écoute maanaam ñoom dañiy toog bu seen émisqsion bi amee ñu woowante taal seen rajo déglu njëriñu émission bi ndax tey projet bi doon na loo xamante ni <noise> ñoom seen bopp gis nañu amal na leen njëriñ <noise> <hesitation> buñ duggee nag ci wàllum changement climatique <noise> ak <hesitation> ñoom population bi producteurs yi nan la ñu war a def pour que ñoom ñu mën a <hesitation> <hesitation> programme bi mun a péréniser wu si seen biir dëkk bi fii nii ak gox goxaan yi ñoom ñëpp dañ ci war a jàpp ndax tey jii <hesitation> mbéy mi
waaw
ñoom ñii seen bopp moom la ñuy dundee ñun ñii ne ci biir <hesitation> nu mu tudd dëkk yu mag yi sax moom la ñuy dundee ndaxte ñoom bu ñu góobul ñun du ñu lekk ñoom
waaw
effort bu ñuy def ci tool yi di béy ñoom ñooy dundal ñëpp man mën naa wax loolu béykat ay dundal ñëpp ndax ñoom ñoo koy liggéey waaye ñeneen ñi koy jënd yëpp budul woon ñoom <hesitation> du mën a am xaalis ba koy jënd donc mbéy mi am na ci solo léegi <hesitation> information météo am na njëriñ boo xamante ni ci ci ci gox goxaan yi ba nga xam ni benn dina leen dimbale ndax xoolal nga jënd sa intrant yëpp teg di xaar yàlla météo ni la ren ndox dina bëri wala mu ne la ren <noise> ndox dana néew yow di nga sellectionné ne d' abord nga xool yow ban façon intrant nga war a jënd bu dee bu gaaw bi la wala bu yéex bi la
voilà
boo ko jëndee

mu ni ma suba day taw dinaa xam suba bu ma xëyee sama tool lan laa war a def ba loolu ma ma mën a xam <hesitation> suivre ndax déglu message bi aussi te nekkoo di ko jëfandikoo aussi boobu amul njëriñ ndax fii yàlla def na ni <noise> <hesitation> ñu ngi jot message su texto maanaam producteur bu ne bu <hesitation> kii nu mu tudd waree taw di nga jot di nga jot benn message message bu lay bindal ni ndox bi dana bëri wala dana ngelaw wala ah <hesitation> dina am entre si suba la wala ba jàpp ngoon bu fekkente ni aussi <hesitation> ren dugal nañ ci programme bi loo xamante ni moom mooy message voix pour ñu jàngul ñi message bi dana ñëw danañ ko wax ci ñetti kàllaama danañ ko wax ci olof danañ ko wax ci pël danañ ko wax ci soose donc xam nga loolu yëpp dafa doon information boo xamante ni ce sont des informations utiles pour producteur bi dana tax yow li nga doon def nga changé doxalin xool information météo bi <hesitation> lan nga ko war a jàngatee nan nga ko war a liggéeyee ñoom ñëpp nag dañoo war a jàpp ci programme bi programme bi bu demee ba jeex sax information météo dafa war a bokk comme ni ngeen ko, waxee ci intrant yi ni ngay soxlawee tey jii say intrants pour sa tool préparer ko noonu nga war jegee météo ay information am pour mµµën a defar sa nawet ndax nawet doon na loo xamante ne nekkul ci loxo kenn waaye ñoo xamante ni aussi yor nañu ay xarale yoo xamante ni danañ mën a xam <breath> nawet bi numuy demee ñooñu tam war nga leen mën a jege pour que yow nga mën a am sa rendement bi nga soxla wala sa réussite moom pérénisation nit ñëpp képp koo xamante ni producteur la

war nga jege
waaw
météo di ko doxal
waa <crosstalk>
am nañ fi benn <hesitation> kii nu mu tudd siège su transformation <hesitation> mère Fatou Sow ñoom ñii xam nañ ci dara ak ñeneen ñi may déglu tey jii bu fekkente ni dañ ni nañ dem centre ba dañu ko war a liggéey dugub bu météo ni ah suba day taw ñun danañ xam ne ah tey jii du ñu raxas dugub du ñu tey cere lépp lu ñuy def ci biir centre bi lañ koy defee maanaam ay tay loo xamante ni dañuy tame tamisage affaire yu sew sewaan yooyu <crosstalk> yooyu rek la ñuy def mais lépp loo xamante ni dañ ko war a génne pour weer ko <breath> wala lépp loo xamante ni wala dañu ko war a raxas pour génnee ko por wowal ko dañ koy bàyyi <crosstalk> xam nga kon donc information météo bi amal nañu njëriñ
am na njëriñ
waa loolu la <crosstalk>
jërëjëf <hesitation> Awa Ndao Awa Ndao mi nga xam ne mooy animatrice 4 <hesitation> 4R

rawatina ñi nga xam ne mooy producteur yi góor ak jigéen mag ak ndaw <breath> xanaa di fàttali rek ne seen sunu émission bi <breath> <hesitation> ñu ngi ko jagleel <hesitation> maanaam projet 4R ci biir programme alimentaire mondial muy PAM <crosstalk> <hesitation> tey tamit <hesitation> <crosstalk> kuréel bi ñu tuddee <breath> fond vers climat andi ci ndimbalam ci wàllu maanaam <crosstalk> financement bi ak tamit ndimbalu <hesitation> ci wàllu xarala <hesitation> ONG Jokalante